Yili dundoŋni m boŋɔ ka paɣa ʒia m mondi saɣim ka ye liiga nuɣuso ka zaŋ binchera n gbaagi o zuɣu ka dari biɛni ka siliba biɛni ka paɣa so ʒi o nyaanga ha.

Paɣaba ni dabba n laɣim zaya ka pirinsi biɛni piringa maa pilila zipil'ʒee ka zaŋ nyepobrigu bobi o noli ka gbibi malifa ka so zaya ka o nyaanga kpatina ka tihi piɛngiliba.

Paɣaba ni dabba n laɣam ʒɛya do so gbubila yɛduɣurigu ka paɣa so gbubi kalanda ka paɣa so mii gba ʒɛya ka wuɣi o nuu zuɣusaa ka la biɛla

Ashibiti ni m-bɔŋɔ ka doo beni ka paɣa beni doo maa teela o nuu ka paɣa maa tabi o jirili ʒiya ka baaji tam o tooni ka teebuli beni ka garo beni ka takara tabi dukpuni ka dundoli beni dukpuna maa peentila zaɣ'dozim.